Matenda akadai ngechipembwe kana besha mupengo anotapukira vanenge veiona ngevatenda vanozwa zvirwere zvakadaro vanofanire kupfeke zvigxoko zvekuti vanenge vakaputirwa kuti vasatapukira uye ntaraunda yakhona inofanika kunge yakachena nguwa ngenguwa kuti taizezi isaenda peshe peshe.

Matenda akadai ngechipembwe kana gotsorwa anotapukira kuti kunyangwe muntu unenge eiende korapwa neunorapa vanofanirwa kupfeke zvingoko zvakambonya muromo nemaoko kuti vasatapukirwa ngezvirwere.

Matenda akadayi ngedutu mpengo kana chipembwe anotapukira panguwa dokodoko kuvantu veyisangana. Saka vantu vanenge veyishandire panemadendawo vanofanire kugxoka zvigxoko zvinovaita kuti vasabatira zvirwere.

Vatenda vane ntungu dzakasiyana siyana avafaniri kukumanidzwa ngekuti kune dzimwe ntungu dzinotapukira ngekukasikira zveikonzera kutamika kwevantu.

Ndosaka kuchizi mu zvibhedhlera munofanire kuva makachena maka hlamburuka mei pukutwa rukumbati rwei pukutwa peshe panobatwa nge nyara zvinoitire kuti taizezi kana kuti matenda asa tapukira.

Matenda akadai ngebesha redutu mupengo kana chipembwe anotoda kuti vanodetsera vadhokodheya nevakoti vapfeke zviro zvakavaputirwa mwiri wavo weshe zvombonya hope, mwiri, makumbo nemaoko kuitirakuti zvirwere izvi zvisatapukira.

Dombi dzimweni dzinobva kumamizi kunotambudzikwa yaamho, kwekuti vanotama nechekurusva ngekudaro muzvikora vanofanika kuvabatikira zvikuru sei panyaya dzemazuva avo ekuteera. Kuitira kuti vasazodhana kana vaenda kunguva.

Vana vadodori vanofanira kuenda kuzvibhedhlera zvikuru nezvidoko, Kodzivirirwa zvirwere ngekuti ndivo Kazhinji vari pakutapukirwa ngezvirwere zvakasiyana -siyana ngekuti vanohamba munharaunda nekudhibana nevamweni vana vakawanda.

Azvizi kunaka kugara nedenda pamuzi. Muntu weshe wazwa kun'en'enwa nyama, wazve doro reipanda kana makodo eiguka ngaaende kuchibhedhlera andorapwa kuitire kuti upenyu hurebe kwete kudzirapa ngemitombo yaasikazii.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanofanira kuti vapfeke zvidxoko zvinombonya hope, musoro, maoko, makumbo nemuiri wavo weshe kuitira kuti vasagwiza kunyangwe nemvura, ngazi netsvina yevatenda.

Amweni ana mai avakoshesi kuenda kundobairisa vana majekiseni nekuenda kunovadonedzeresa mazuva nemwedzi dzinenge dzakatarwa muzvibhedhlera zviri kuita kuti vana vatamike kana kuremara vokura vazvigono.

Mukoo zvakajeka uye zvakahlamburuka zvakakoshera pakuti zvimweni zvirwere zvinotapukira hino vakambonya hope vakambonya muwiri wavo weshe zvirwere izvi hazvizouyi zveitapukira.

Muzvibhedhlera mune matenda amweni anode kuti vanoshandemwo vambonyeya mwiri wavo miro nehope kuitira kuti zvirwere zvisatapukira uye vasabata ngazi kana mvura dzinobva kuvatenda.

Vana vadodori vanofanire kuende kobairwa nekudonhedzerwa mazuwa anenge akatarirwa kana mwedzi dzavanenge vakatarirwa kuti vabairwe nekudonhedzerwa kuitira kuti vasabatwa nezvirwere uye vakabatwa ndizvo zvisava paradza.

Kutamika kwemvura mumwiri mwemuntu, kunokonzere zviro zvakawandisa, kudai ngekupere simba, kudai ngekuti muntu unokone kukorere kuhamba, kupandiwa ngemusoro usingaperi.

Kudhaya vantu vaibatwa maningi ngematenda emanyoka uye matenda emakonye ngekumwa mvura yaibve mumifuya nemumadhamu .Asi ngendaa yemupisi yaayo mazuwa ano ,vantu vakumwe mvura yakachena.

Pashi rino reshe vanhu wari kuungana weibhuya ngendaa yematenda ari kuonekwa uye nekutsvaka mitombo yekuti muntu weshe unenge eirwara adetsereke.

Utsanana hunokurudzirwa muntaraunda, vantu havafaniri kuti panocherwa mvura yokumwa ndipozve pavanosukira hembe dzavo, zvinodiwa kuti vantu vaende kunosukira kuretu nekunochererwe mvura yokumwa.

Vana vadoko vanofanire kumwe mvura yakachena uye vanofanire kuramba vakandxoka zviro zvinodziya kuitira kuti vasabatwa ngemuzwazwazwa uyo unokonzera gotsorwa rinoite kuti vana vaate pashi ngekurwara.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vanoshuwira kuti muntu weshe mukuru kana mudoko ,jaha , ndombi ,vakadzi nevaisa muntu weshe aune rubetsero pachibhehlera chidoko kana chikuru.

Gore rega rega bandiko rezveutano neamweni ana mazvikokota vanoungana pashi reshe veidhibanisa masoro kuona njira dzekutenge mitombo inoshandiswa muzvibhehlera uye kuti vanoshanda muzvibhehlera vanobhadharwa sei kuitira kuti ndaramo dzavo nenyika yeshe zvione kubudirira.

Gore rega rega pashi rino reshe, ana mazvikokota, vane nguva yavanosangana , vanodhibana veidhibanisa masoro kuti vaone kuona njira dzekuhuka ndidzo kubva mumatenda anobata pashi reshe.

Vantu veshe varimunyika nenyika yeshe inochemere kuti dai ntaraunda yega-yega yaite chibhedhlera chidoko nechikuru, kuitire kuti muntu weshe aashirike pachibhedhlera uyezvibhedhlera zvisaise mutuso wekuti muntu ha-aashiriki.

Kudhaya vanthu vaienda kochera mvura mumufuya kana kundochera mafuku mwaitirwazve tsvina ngevanthu zvaikonzere kuti vanthu vaite zvirwere zvemanyoka. Vanthu vaiitazve zvirwere zvemanyoka aibudise ngazi uye kuite makonye. Saka kuuya kwemvura yakachena kuri kudetsera vanthu.

Kudhaya vantu vaienda kochera mvura kumifuya nekumakandwa zvirwere zvekuhudha nezvemakonye zvisingaoeribasi mazuwano kwane mipisi inobudisa mvura yakachena vantu veimwa mvura yakachena.

Panopangwa vamweni kana kuronzerwa vamweni veipasirwa mayererano nezvirwere zvinobate ndxondo, muntu unofanira kuendawo kuitira kuti adetsereke. Izvi zvinoite kuti vanorwara ngendxondo kana kuti vanotambudzika nezvirwere zvendxondo vaite vashomani.

Dzimweni dzenguva muntu akanyanya kukarakadza zviro zvakawanda maningi mundxondo make. Unoperezeka zvokusara makodo ega, izvi hazvifaniri kuitika muvantu vantu vanofanike kubhuya zvinovanesa kuita kuti varerukirwe ngendaramo.

Amweni matenda endxondo anokonzerwa ngekusabhuya zvinenge zveinesa muhana. Vantu vanofanira kuita nguwa yekugara pashi veimboreketawo nevamweni zvinovahlupha mundaramo mavo kuitira kuti

Nxondo dzinoshanda zvakanaka kana vantu vakagara zvakanaka .Vamweni vanosirashike nxondo ngenyaya yekufunga ngemagariro avanenge veiita neamweni vavo dzingava hama kana vavanogara padhuze nawo .Vamweni vanorashika ngenyaya yekumwa zvinodhaka, vamwenizve veirashikirwa ngekurashikirwa kuda ngehondo kana ngemvura inenge yauraya vabereki .

Pasirino peshe nyika dzakudhibanise masoro maererano ngechirwere chekurashike pfungwa chiri kukonzerwa ngenyaya yekutora zviro zvinodhaka. Nyaya dzenhamo yekutama mishando kuri kuitika munyika dziri pashi reshe.

Muzvibhedhlera zvidoko kana zvikuru munofanire kuita mbatso yekuti muntu ari dungamuntu unoenda kuna dhokodheya eindohloiwa zvirwere kana matenda aripaari apedza oxasirwazve maererano nematenda aya.

Muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko ana mai kana vadetserwa vakabara mwana vane nguwa yavanofundiswa kuamwisa kungwarira mwana uhe kuchengetedza mwana kuti asabatwa ngezvirwere navo vacho utano hwawo sevangozva.

Zvibhedhlera zvinofanira kunge zvakahlamburuka nguwa dzeshe. Maruwa eionekwa eijekesa zvibhedhlera. Vantu vanenge veiendapo korapwa avafaniri kurasha maphepa kana tsvina panharaunda yezvibhedhlera.

Zvibhehlera zvikuru nezvidoko zvinofanire kuvazviri zveiunganidze vantu veshe pasina kuketa kuti uyu unacho uyu unotama wakagwinya newakaremara ngazviashire muntu weshe waguma pazvibhehlera.

Muzvibhedhlera munofanira kuite vanthu vanoshandemwo vemuhlobo yeshe kuitire kuti anyari mudzimai kana muisa asunturike eibhuya zviro zvakwe kune muntuwo wakafananawo naye.

Zvibhedhlera zvidoko zvinofanire kusvikika nevanoshandapo veiashira muntu weshe nechaanozwa veirapa. Zvinodetsera kuti vantu vasagara mumuzi veifiremo ngekutya kuende muzvibhedhlera.

Kumweni kupanda kwemwiri kunokonzerwa ngekuwata pazvekuwata zvinenge zvakashata, zvakaomarara. Zvibhedhlera zvidoko nezvikuru zvinofanika kuita mibhedhu inoite kuti kana nyama dzakawata dzisarwadziwa.

Zvibhedhlera zvidoko nezvikuru zvinofanika kuva muntaraunda zvive zvakahlamburuka zvakachena uye zvine vakoti nemadhokodheya anenge eiashira vantu zvakanaka vantu vasazotya kurapwa madenda avo.

Kufundiswa ngezveutano kunoita kuti vantu vapurutane pavanenge veifundiswa, uye vaziye zvirwere nemarapirwe azvo mundaraunda yega yega zvinovabetsera mukupona kwavo.

Ntaraunda yega yega inofanira kuita chibhedhlera zvidoko kana zvikuru zvinenge zviri pasinde nemuntu wega wega anogara muntaraunda uye zvinofanirwa kubhadharisa muthuso wekuti muntu weshe unofanira kuashirika pachibhedhlerapo.

Muntu kana aende kuchibhedhlera chidoko kana chikuru unofanire kupurutana kana dhokodheya eyireketa unofanika kupurutana ngechirwere chaanozwa kuti aziye paanenge eyitsanangurirwa kana eyixasirwa ndidhokodheya.

Munthu akaenda kwadhokodheya kohloyiwa unofanika kupurutana maererano nezveutano zvaanenge eithasirwa ndidhokodheya kuitira kuti utano hwake huite zvakanaka.

Nguwa yega yega vantu vezvehutano vane nguwa yavanofundisa vanhu nezvirwere zviri kuraramika munharaunda zvavo kana zvirwere zvavanofunga kuti Zvichauya zvichidetsera vantu kuti zviite ruzivo.

Muntu weshe kunofundiswa ngezveutano, unopedzisira aziya kuti, zvakakosha kurya zvakanaka ,kurumba , kuhamba-hamba, uye kuendawo koohloiwa, chero muntu asina chaanozwa ngekuti ,kune zvimweni zvitenda zvinonge zvakayarara asi zveitoparadza mwiri.

Panenge peiundiswa vanhu ngezvirwere zvinenge zvinobata vantu vantu avafaniri kuphungeya kana kudziire nzee zvinodetsere kuti zvirwere zvikaite fararira vantu vanokone kuzvirwisa veishandisa njira dzavanenge vakabhuirwa ngevantu kana kuti vana mazvikokota.

Nguwa yega yega vanhu vanofanire kuunganidzwa veifundiswa maererano nematenda arimundau mwavo uye nemagariro aneutano akanaka avanofanire kuita.

Kufundisa anthu ngezvezvirwere, matenda anenge arimwo muntharaunda, kunodetsera kuti, kudai denda rikapararira, vanthu veshe vanenge vakadhumanisa musoro pamwechete, veidetserana kufunga kuti vangaita sei ngechirwere ichocho?

Vanoshande munoitwe zvemitombo vanofanike kupfeke zvidhloko, zvinoite kuti dzimweni dzenguva vasafeme mitombo iyi, ngekuti zvinokone kuvakuvadza pavanenge veigadzira kana kuti veirongedza mitombo.

Panenge peifundiswe vantu ngezveutano vanhu vanofana kupurutana zvakanyanya kuitire kuti vazochengetedzeka mune ramangwani uye kvaziye matenda anovanesa kungava kuvaisa kana kuvakadzi.

Vantu vakafundiswa ngezveutano nekurarama muutano zvinodetsera kuti nharaunda iite matenda mashomani ngekuti vantu vanenge vakangwarira pakurapwa kwematenda aya.

Pasi rino rese riri kuvandutsa mutombo inodetsera madzimai kudzivirira zvirwere matenda epabonde akaita seshura matongo uye kuti vakwanise kuronga mhuri dzawo.

Vanoona ngezveutano vane nguwa yavanodetsera vanthu kufundisa kuti vaone njira dzekuyamura vanthu vanenge vapinda munjodzi dzakadai ngedzekunyura mumvura kuchaiwa ngembeni ngenjira dzekuvadetsera vasati vaendeswa kuzvibhedhlera.

Pashi rino reshe vane nguwa yevanobatana veireketa neki xasirana mayererano nematenda aparadza nyika. Vanenge veitsvakazve njira dzekuti vantu vaone kudetsereka kuita kuti matenda akaita seshuramatongo aone kuderera.

Kudzivirirwa ngenjira yekubairwa majekiseni kwakanaka yaambo ngekuti kunoite kuti matenda asapararira, uye vantu vasafa. Zvinodetsera nyika kuti kurarama kuve nyore.

Pashi reshe rine mwedzi mazuva akatarwa ekuti mwana oga oga anoenda kobairirwa nekudonhedzerwa kudzivirira matenda anobata vana vadodori kuita kuti vakure zvakanaka nemitezo yakagwinya.

Pashi reshe rinokurudzira kuti vantu vararame zvine utano kubva muzvikafu zvavanenge veirya, uye mukurarama kwavo nehutano hwavo zvavanoita kuita kuti utano hwavo huite zvakanaka.

Pashi rino reshe vabtu vane nguwa yekuita midhibanuso veidhibanisa musoro nengonxo nezvinofungwa maererano nematenda uye nenjira dzinoita kuti matenda aya areruke.

Vantu vanokurudzirwa kuti vakazwa nyama dzeirwadza vaende kohloyiwa ngekuti mazuwano vantu vaane zviyaiyo zveshukera zviyaiyo zvengazi zviyaiyo zvegomarara zvirikuparadza ndaramo yevantu.

Umweni muntu akatama mare akatama mushando, ndxondo dzotoito kunge dzarashika. Zvakanaka kuti vantu ava vafundiswe, vadzidziswe nzira dzekuti vaite mare uye nzira dzekuti vakwanise kurarama vasina ndxondo dzinohlopeka.

Muzvibhehleya zvidoko nezvibhehleya zvikuru zvakaoneka kuti madzimai kazhinji ndiwo anoonekwa ngezviyayiyo zvechukera nengazi , nekuda kwekushungurudzwa ngemararamiro evanenge vachiita mwavakaroorwa uye nekuchengeta mburi dzinenge dzakakura .

Zvibhedhlera zvidoko ngezvikuru azvisi ndau yakajairika indau yekuti muntu unoendemwo unenge akashinga kana kuti unenge eirwara ngekuti vamweni vanenge vei gomera vamweni veigwimba vamweni veiburukuta vamweni veibongomora kuchema ngendaa yema rwadzo .

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinofanire kuite mhatso dzevangozva dzakanasa kuhlamburika kuita kuti vagaremwo vakachena uyezve paita ana mukoti vanenge veivafundisa maerwrano nekuite mungozva uge nekudzingwarira kana munhu uri mungozva.

Zvibhedhlera zvidoko kana zvikuru zvinofanika kuite mbatso dzema tenda akasiyana siyana. Vantu vanematenda akasiyana siyana avafaniri kuvhenganiswa ngekuti mamweni matenda anotapukira.

Michini ikavapo pazvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinoita kuti vana mukoti nemadhokodheya varerukirwe pakurapa varwere ngekuti michini inenge yeibhuya zveshe zvinenge zveifanira kuitwa pamurwere.

Muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko panofanike kuita mhatso yekuti vanenge vakuwara maningi kana vanorwara zvakanyanyisisaa vaone kugaramwozvinodetsera kuti vadwnda ava vaone kukasire kudetserwa ngemadhokodheya uye veionekwa vaisina kukumana nevamweni.

Zvakanaka kuti chibhehleya chega chega chikuru nechidoko paite movha inoemera kuti kana paite njodzi inoende kotwara aiwirwa ngenjodzi kuti vakasire kuonekwa muzvibhehlera.

Vana vadododri vanozi vaende kundobairwa majekiseni kana kudonhedzerwa ngenguwa yakataraukira inenge yakatarwa ndiana mazvikokota kuitire kuti vana ava vasabatwa ngezvirwere zvimweni zvinotapukire kuvana ngekuti vana vanodhibana nevamweni vavo uye kudhibana nevanhu vakawanda.

Madzimai anofanira kuita nguwa yavanokokorodzwa veiende kuzvibhedhlera kuti vandodetserwa ngevakazvifundira kuti vanongwarira sei ana vavo uye ivo panyaya dzezvirwere zvinovabata semadzimai.

Ndau yega-yega inofanira kuva nezvibhedhlera kana kuti ndau inorapirwa vantu vane matenda akasiyana-siyana. Kuitire kuti muntu veshe akwanise kuende kohloiwa pachine nguva, uye asati ane zviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Zvibhedhlera zvidoko nezvikuru zvane ndau dzekuti vantu vanenge veidhibanise masoro veibhuya ngendaa yezvirwere zviri kunesa vantu nemarapirwe azvinokwanisa kuitwa.

Pane nguva yekuti mumapapato munoitike njodzi zvekuti vatenda vanenge veide kurumbiswa kuchibhehlera paripo-paripo. Hino ndinoti muzvibhehlera munofanire kuita movha dzekurumbisa varwere vanenge vakuvara zvakanyanya kuti vaonekwe ngenguva kwayo.

Zvibhedhlera zvikuru zvinofanike kuvamwo mundaraunda yega yega kuitira kuti matenda makuru akadai ngegomarara akapararira muntu unokasire kuonekwa ngokuti zvibhedhera zvikuru zvinenge zviine madhokodheya akakwana.

Muntu wega-wega eiende kuchibhedhlera unofanire kuziya zvaanofanira kuita kana kuti zvaasingafaniri kuita semutenda. Izvi zvinoitavo kuti arerukirwe paanosvike pachibhedhlera, uye abatwe zvakanaka paakunokorere kubatwa zvakanaka azvione aziye zvekuita.

Zvibhedhlera zvidoko nezvikuru zvinofanike kuite midziyo inoshandiswa ngevantu vanenge veirwaea yakadai nemubhedhu, akadai ngezvihlayo, kunyangwe zvivhiti vhiti zvekuti vanhu vazwe nekuona pavanenge vari pamurwara varerukirwe nendaramo yavo vari muchibhedhlera.

Mamwe matenda anobatwa ngevana anokona kuvaremadza, saka vanofanira kuenda kunodonhedzerwa kana kubairwa nenguwa yakafanira kuitira kuti vana vakure vane mitezo yakanaka.

Kupisha kwetsoka kana kubaya-baya kwetsoka kunokone kukonzerwa ngechirwere chengazi kana chechukera . Zvakadaro vantu vanofanire kuenda kohlowiwe kuti zvirwere izvi kuti azvisi kukonzera kuparara kwemwiri mukati ere.

Muntu wega wega ,unofanire kuite nguva yaanoenda kohloriwa ngemadhogodheya kana ndiana mukoti kuitira kuti vaningire kuti haana here matenda akahwanda asiri pachena ,anobuda kana muntu wahloyiwa. Zvinodetsera kuti aziye mar tenda aanenge ayinawo kana zviyayiyo zvimweni zvinenge zviyimuka.

Matenda anobata mitezo iri mukati akadai ngemitezo yakaita kunge itsvo kana mundani aadi kurapwa chimbukutira anotoda kuti vanamazvikokota wanase kuhloya waone chemene chiri kuhlupeka mundanimwo kana kuti muitsvomwo.

Muntu kana akaenda kuna dhokodheya unofanira kupurutana yaambo kana dhokodheya eyixasa maererano nedenda raanenge eizwa, uyezve unofanika kupurutana kuti mutombo yaanofanire kuphuza unofanira kuita maphuzirwei uye nguwai.

Chakanakire muchini ngechekuti inonasa kuvheneke zvirwere kana matenda ari mukati etisingaoni ngema dziso zvinozosisire kuti tomboti muntu eizwe dziso unokona kuonekwa kuti tsanga inode kuparwa ere kana kuti dziso rakona rinoda kubviswa.

Vantu vano kurudzirwa kuenda ko hloyiwa ne madhokodheya ngekuti pane zvimweni zvi yayiyo kana madenda anenge asinga oneki asi anotongo buda kana vaenda ko hloyiwa ngekuti anenge aka hwara.

Vaisa vazhinji varikubatwa ngegomarara rinobata mitezo yavo inoita zvebonde zvinoita kuti vamweni vaparare ngekusaziya vanokurudzirwa kuti vaende kohloiwa ngemadhokodheya ngekuti chirwere ichi ngechemukati chinotode kunase kutotoroswa ngemuchini .

Chirwere chegomarara remuchibereko chaparadza vanhukadzi vazhinjitu. Ngokuti chirwere chingaoneki kubanze. Vantu vari kuedza yaamho kukurudzira vanenge vane denda iri nekuti vaende kundohloiwa nguwa nenguwa kuonekwa chiemo chacho.

Zvinode kuti munthu aende koohloiwa ndidhokodheya kuti aone kupuwa mitombo yakasisirana naye, ngekuti munthu akarwara chirwere kana kuti denda remukati, rakadai ngegomarara remuchibereko, aangazii kuti otora mutombo uri, zvasiyana unozwa mphezi dzinoonekwa, kuti munthu weshe unoziye marapirwe azvo, asi zvirwere zvemukati, zvinodawo kuti munthu amboohloiwa.

Kudhaya vantu vairye miriwo yakadai ngegusha, ngeguku, vachitwa nhikiti veiise mumutikiti. Zvaidetsera kuti vararame penyu une hutano hwakanaka. Asi ngenyaya yechizvino-zvino vanhu vaane zviyaiyo zvinoda kuti zvooningirwa ngekuti zvimweni zviri kukuwadza nyama dzemukati nezvii nemitezo yemukati.

Vakqnaka kuti muntu akangozwa chati nyeu pa munyama dzake aende kohloyiwa kwadhokodheya ngekuti zvimweni zvinenga zveibva ngemukati mwakadai ngemundani kana mukati ngemakodo Zvinoda kuti zVikasire kuoneka muntu asati atamika.

Kune matenda emukati mwenyama, anokonzeresa kuti mitezo yakaita seitsvo nemaphaphu zviite kunge zviri kupishwa. Izvi zvinokonzerwa ngekurya zvikhafu, zvinenge zvakadzara mafuta zvine munyu wakawandisa.

Vantu vane zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvimwe zvinoda kushandise muchimi. Kune dzimwe dzinoite kuti mutsipa ueme zvakanaka, dzikatoiswe pamutsipa unoeme zvakanaka. Dzimwe muchini ngedzekubatira muntu eihamba lana mushana weirwadza kana kuti makodo acho achirwadza. Imweni michini inoshandiswa pakudetseredza pakufema.

Zvakanaka kuenda kuzvibhedhlera zvikuru kana arwra kwenguva yakareba. Kuitira kuti asazoite zviyaiyo mumwiri. Ngaaende koohloyiwa pamuchini dzemhando yepadera kuitire kuti chirwere chikasire kuonekwa.

Muchini inohloya ngazi mvura kwete kana tsvina yemuntu, inonasa kudongonodza denda rinenge reyizwa muntu, zveyi detsera kuti muntu anase kuonekwa denda remene raanenge eyizwa.

Michini yemuzvibhedhlera inokombidza denda rinenge reyizwa muntu, yakanaka yambo ngekuti muntu unokasira kuona madhokodheya anorapa denda iroro, haacharapwi chimhukutira, asi unorapwa zvaanenge eyiziya, uye ngemadhokodheya anozvikona.

Mbatso dzinohloyerwa ngazi, mvura kana nyama dzevantu kuningira zvirwere dzinofanira kuwa pachibhedhlera chega chega. Dzisaende kuretu kwakataraukira kuti vantu vakasire kudetsereka.

Matenda amweni akadai ngegomarara anotozoonekwa kana muntu aendesa ingava makararwa, ngazi, mvura kana nyama dzepamwiri pake kuitire kuti chinase kuoneka chirwere ichi.

Muntu akabatwa ngedenda kwenguwa yakati rebei asingaziyi chemene chinenge cheimurwadza kana kuti asingarapiki unofanira kuende kumphatso yekuti unondohloyiwa ngazi yake kana mvura kana chimweni chinohloyiwa kuitira kuti anasoziye kuri kubve denda.

Muntu haafaniri kurera denda ripi neripi zvaro kungozwa chati n'eu muntu unofanira kuenda kwadhogodheya koohloyiwa eiiswe pamuchini. Kuitire kuti denda raanende eizwa risaite chifo chendaramo yeshe.

Zvibhedhlera zvikuru zvine ndau yekuti ngazi, weti, tsvina inoenda kototoroswa keiningirwa kuti amuna thaizezi ere inokotsera kurwara kwemuntu.

Michini inowanikwa mumphatso inohloiwe ngazi, mvura, nyama, weti kana tsvina yevadenda yaakurerutse mushando, ngekuti inobhuya zveshe zviri pamuntu zviri kuite kuti, denda rirambe reienda mberi.

Muntu akaramba eirwara kwenguva yakareba eyipiwa mapilizi unozosvike pantau yekuti dhokodheya anyase kuongorora kuti uri kuzweyi, vanotora mvura kana ngazi kana kutora kana nyama dzavanoenda kunohloya mumbatso dzinohloyerwa zvirizvo.

Muzvibhedhlera zvikuru nguwa imweni weirwara autenderwi kuti undopiwe mapirizi pasine kutotoreswa ndidhokodheya, unotorwa ndidhokodheya woende kooradzikwa pakaita pamubhedhu pekuti unoningirwa nemuchini kuti zvionekwe kuti chiini chiri kunesa.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinofanike kuite mbatso yekuti ngazi, mvura kana nyama dzinobva pavantu dzinoenda koongororwa kuti chemene mene chiri kupande muntu chini.

Vana vadodori vanokasira kubatwa ngezvirwere uye ,vanokwanisa kuti zvirwere izvozvo zvipararire ngekukasira, zvinoite kuti veutano vati, vana vahloiwe nguwa ngenguwa.

Zvibhedhlera zvidoko nezvikuru mazuva ano zvikaona kuti vana mai vane vana havasikupa vana kana kuvamwisa vana zvakakwana. Vanobetseredza nezvikafu kana mukaka vekupa vana.

Anamai vakazvitwara vanokurudzirwa kuti varye chikafu chakanaka uyezve vararame ndaramo isina ndxondo dzakawandisa, dzekupinimidze zviro zvakandosiyana siyana. Izvi zvinodetsera kuti mwana uri mundani navo vakona vaite vakagwinya.

Utano hwanamai vane mimba nevana vadoodori hwakakosha yampho ngekudaro anamai vane mimba vanofanika kohloyiwa uye kana vana vabarwa vanofanika kupurutana kuti vana vaende kobairiswa nekudonthedzerwa sekutarwa kwakaitwa ngemadhokodheya neanamukoti.

Utano hweana adoko hwakakosha nekuti hunoita kuti ramangwana rijeke. Vana vanofanira kuenda kuodonhedzerwa kana kuenda kuobairwa mazuva avo avakapuwa, kuti vaone kubairwa nekudonhedzerwa. Kuita kuti vaite ndaramo inehutano hwakanaka.

Mhatso dzinobarira madzimai kuzvibhedhlera zvidoko kana zvikuru adzifaniri kuite mhatso dzakamanikidzika. Zvinoite kuti madzimai nyangwe nevana vakhona vabatwe ngematenda anotapukira. Vanobatwe ngezvirwere zvakasiyana siyana. Vanofanika kugara mumhatso dzakasunhurika.

Imweni midziyo inenge iri muzvibhedhera inoshandiswa kuchengetedza mitombo yevarwere ngenguwa imweni madhokodheya nevakoti vanohamba nemichini veichovha kuti vandope mutombo vanenge veirwara.

Muntu unenge eitamba mutambo kana kuti muntu akawirwa ngenjodzi akakuwara boko pane zvinoshandiswa kuemesa boko kuti riende pandau uye kuti makodo apetuke pandau.

Zvigqoko zvinofanira kugqokiwa muzvibjedhlera zvinofanike kuite zvigqoko zvakahlamburuka kuita kuti vanthu vasatka uye vanthu vaite gonda rekuti vanopona kana vabatwa ndidhokodheya kana mukoti.

Muzvibhedhlera hamufaniri kutamike michini inoshandiswa. Vanenge vaite matenda kana nenjodzi dzakasiyana siyana zvinoite kuti varwere vasabuda mare yakawanda yekuhamba kotsvaka muchini imweni kune dzimweni ndau.

Kurapwa kwaanyore muzvibhedhlera zvikuru ngekuti michini ndiyo yaakuita mishando yeshe, inoona chirwere, inoona nemitombo inofanira kupiwa muntu zveshe zvoitwa nguwa imwe.

Zvirwere zvakadai nemadziso zvinotoda michini kana magirazi ekuti muntu unohonka kuitira kuti madziso asarwadza uye zvinokona kukonzeresa kutemewa nemusoro usinganyararinsaka vantu vanofana kuenda kohloiwa.

Kune mbatso muzvibhedhlera dzinoshandisirwa kuvhiyirwa vantu vanenge vaonekwa vaine matambudziko mukati kana kubanze kwemwiri yawo. Kunoshandiswe michini dzinoshanda zvakasiyana siyana, dzimweni kusunga makodo, dzimweni kunonga nyama dziri mukati. Zveshe zveibatsiridza kuti muntu aone kupora.

Tinyari mumamizi, tinyari muzvikora, tine zvetinofanire kuziya zvinoitwa pane njodzi dzinoitika, todetserawo vantu tisati taenda kuchibhedhlera chikuru kana chidoko. Tinofanikazve kugara nemuchini nemitombo yatinokwanisa kupe muntu, kuda muntu watsva kana kuti wanyura mumvura eidhuvha.

Muzvibhedhlera majaha nendombi, varumbwana nevakadzi vanofanire kufundiswa maererano nenyaya dzebonde vakone kuzvidziirira kubva mumatenda epabinde . Uye vakonezve kurapika pazvirwere zvavanenge vainazvo zvepabonde.

Muzvibhedhlera munoonekwa michini yakasiyana siyana inoshanda mishando yakasiyana siyana. Imweni ngeyekudura makodo, imweni ngeyekutatura ndani imweni ngeyekutonongora zvinenge zviri mundani. Michini iyi inofanire kugariswa pakanaka.

Majekiseni anodetsera yaamho kuti chirwere chinenge charwariwa kwenguwa yakareba, chikasire kupora, uye anobaiwe munyama mutombo wohamba ngemungazi nemutsinga, zvinoite kuti muntu akasire kupora.

Vantu vanenge vaneseka ngematenda kwenguva yakareba vanofanira kuenda kunoningirwa kumuchini ngemadhokodheya michini inodetsera kunase ona madziko edenda.

Imweni michini kana midziyo yezvibhehlera yakaita midodori kuiningira asi zveinoshanda zvikurutu ngekuti inokone kubata zvirwere zvakakura yaambo zveikona kurapwa ngenguwa doko doko.

Pane dzimweni nguwa muntu akakuwara marenje pane nguwa yekuti unoiswe simbi mukati mwenyama kuti murenje uone kueme zvakanaka akwanise kuhamba nekuite zvimwe zviro zvaaiita achapona. Ngedzimweni simbi dzacho dzinoiswe kubanze kuitire kuti makodo abatane.

Zvinodetsera yaamho kuti vanhu vane zviyaiyo zvakadai nechekora kana kuti zvengazi vagare nemichini yakatsonga yavonoshandisa kuhloya ndiyo kuti ngazi kana chokera haizi kudzakira here kana kukwira.

Muzvibhedhlera mune zvimwe zvimuchini zvidoko zvinoshandiswa kubairwe munyama zvikuru sei munhtu eida kitutsirwe ngazi zvinobairwa ne jekiseni ropa roto hamba reiende munyama yemuntu mvura ine chikafu yotohamba yeiende mungazi kuitire kuti muntu apore aite simba ei rwara

Muchini ukashandiswa pakuhloya muntu kana pakutotorosa ndungu dzeshe dzirimunyama yemuntu dzirikukonzere zviyayiyo, zvinobhuye kuti muntu waakupuwe mitombo yakasisira kuti amwe.

Muchini yemuzvibhedhlera yakanakira kuti muntu haaiti chimbukutira chekurapwa asi unorapwa zvaanenge eiziya. Apedza otorazve mitombo yaanenge eiziya nekudetsera kweinoita.

Imweni muchini inoshandiswe muzvibhedhlera ikangohambiswa panyama yemuntu muntu otozee kurerukirwa aachina denda raanenga achizwa otohamba otorumba chamangeani otobude muchibhedhera .

Mazuwa ano kwaane ntungu nematenda zvakasiyana siyana zviri kuhlupa vantu Zvinoda michini yemhando yepadera kuitira kuti zvinase kuonekwa uye kuti vantu vapuwe mutombo yakaenderana nentungu dzavanozwa muchini dzeidetsera.

Kudhaya muzvibhehleya zvidoko nezvikuru muntu waiti akasvika ondoningirwa ngemadziso ega zvofungidzirwa kuti dangani musoro unopanda ,dangani urikuzwe chirwere chengazi, asi mazuwa ano kwaane muchini inoningira nekutotorosa zveshe zvinohlukubeza nyama, zvinotambudza nyama zvinohlupa vantu.

Imweni muchini yemuzvibhedhleya ngeyekuthathure nyama, kuitire kubvisa dzinenge dzashata peisara yakanaka. Imweni ngeyekuvhiye ndani kubudise vana. Zvinoite kuti avo vanenge veitambudzika ngekubara, vabare zviri nyore, kunyangwe zveirwadza.

Imweni michini iripo pakuongorora kana kutotorosa zvinonesa vantu munyama imweni iripo pakutogadzirisa vamweni vanotoipinzirwa mukati memakodo zvikuru sei waguke makodo weitamba kutira kuti makodo aone kugwinya.

Michini inoshondiswa ngemadhokodheya akazvitatichira yakawanda inoshanda zvakasiyanasiyana imweni ngeye kutotolosa nhungu dzeshe dzinohlupa ,dzinonesa vantu nyama dzavo.

Michini imweni yemuzvibhedhlera inoita yekuchovhiwa yeitidetsera vantu vanenge veirwara amweni antu unoita yekugarirapo imweni muntu unowatepo imweni unoita zvekutsikapo chinorwadza kungonyarara apapo apapo.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya yakuita kuti kurapwa kwematenda kureruke. Ngekuti kunoongorora zviro zvinenge zveitambudza vantu munyama dzavo.

Kudhaya muntu waiti akapinde madhokodheya, dhokodheya obhuye zvaanoda gumo rezviro zvakawanda nezvimweni zvisipopi, asi mazuvano kuti muntu weitokone kutaticha akaende kuchikora michini yakushandiswa inobudisa zveshe yeitobhara zveshe pona pachivhitivhiti muntu eitoone zviro zvinokurwadza zvinomudetserawo kuti azwisise zvinomunesa.

Muzvibhedhlera munofane kuite michini yakawanda yematenda akasiyana-siyana. Kwaane muchinizve muzvibhedhlera zvekuti ukaise chikunwe chako yotobhuya zveunenge weizwa pasina kuti muntu unoite ekufungidzira.

Vatenda vanenge varimuzvibhedhlera zviduku kana zvikuru vane utenda hwakasiyana-siyana. Vamweni vacho avakoni kuzvidetsera, vanokona kupuwa muchina yekuti vanogara pamwechete nekuzvidetsera zvinorerukirawo vanhu kuti vasakanya tsvina inenge yaenda panhumbi.

Michini muzvibhedhlera yakakosha maningi imweni ukandoigara weizwe mushana zvotonaka, ngazi kana isingahambi zvakanaka ukandotsika padera wotozwa kubva apapo ngazi yakutange kuhamba zvakanaka auchina nechiro chinopanda hacho mumwiro mako.

Muchini inoshandiswa muzvibhedhlera yakaita naiti imweni yacho zvakaita mapombii ,zvimweni zvacho zvakaita zvituru, zvimwe zvakaita zvivhiti-vhiti ,zvose zvinodetserana mukudotorosa zvirwere zvinenge zviri munyama nekutozvibvisa panoda kubviswa.

Zvakanaka kuti muntu une zviyayiyo zvakadai ngezvengazi, zvakadai ngezvechukera agare nemichini yekuti aningire kuti hazvisi kudzaka kana kukwira here, zvinodetsere kuti denda iri rione kunatse kugare pandau risingakwiri kana kudzaka asi riri pachipimo zvachinofanire kuva.

Vantu muzvibhehlera zvidoko nezvikuru kudhaya vaingoningire muntu. Vakaona kuti unorwara voite kufungidzira kuti pangada ungadai eyizwa musoro kana kuti ungadai eyizwa madziso. Kubeni imweni musoro ungadai weikonzerwa ngemadziso. Michini yaayo mazuwano yakubhuya nekunaza kuxasa nekubhuyazve mutombo inofana kumwiwa.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana siyana imweni yakagadzirirwa kuningira makodo , imweni inoningire ngazi , imweni inoningire nyama kuti yakaema zvakanaka ere zvinodetsera kuona matenda anonetsa vantu .

Imweni michini inoshanda pakuningira kana pakuhloya vantu .Imweni zve yeizoshanda panenge peizobatanidzwa makodo anenge aguka kuitire kuti mitezo inenge yaguka dziwane kuite zvakanaka.

Muchini yemu zvibhedhlera ino shandiswa nge madhokodheya anenge akazvi fundira eyi ongorora ngazi dzimwe dzino kone kuite nyama zvikuru sei zvino buda ku vakadzi dzimweni vano shandisa weti kana tsvina ye varwere kunase ku ongorora zvinenge zvei hlupu veza muntu munyama mwake.

Mitombo yakawanda yechizvinozvino yakarongedzerwe muzvibhodhlera zvakachena zvakanaka zvinoite kuti isatyise kumwa. Imweni yakhona yakaite ekuputirwa mwakaite zviphepha kuti muntu eimwa mapilizi asanyungudukire mukanwa, zvinoite kuti muntu adakarire kumwe mutombo.

Mitombo iyi yechizvino zvino inoshanda zvakasiyana siyana imweni inorape marwadzo, imweni inongwinyise nyama, imweni inosuke tsvina inenge iri mumuviri, imweni ngeyekututsira chikafu nengazi kuti munthu aone kopona.

Mitombo mizhinji yakaite mvura inonga yeitapira kuti ione kumwika asi yeitorapa panguwa imwecheteyo. Mitombo yevana vadoko vazhinji ndoinonyanya kuitwa inotapira Kuitira kuti vana vasanyanya kutya kumwa mutombo.

Zvikafu zvoryiwa mazuvano zvaakukonzera kupishwa pamwoyo kwekuti vantu vanenge veida mitombo inodzasira kupishwa pamwoyo uye kuzwa kunge nyongo irikukwira.

Vanoita mitambo yakasiyana siyana yakaite sekurumba nekukaba bhora vane imwe mitombo yechizvino zvino yavanozvidetseredza ndiyo kuti vaone kuite simba kuti mitezo yavo iite zvakanaka asi vamweni vachona vakumwa yakawandisa zvoite kuti vatambe vakadhakwa mitambo yavanenge veiita .

Vana vadoodori vanoshandisawo mitombo yakasiyana siyana asi imweni mitombo yakawanda yevana inoiswa muzvibhodhlera inenge yeitapira kuotire kuti vana vadakarire kuimwa vanotapirirwa pamwe chete poo veyirapika.

Mitombo inonyaradza kurwadziwa haifaniki kumwiwa kwenguwa yakarebesa. Imweni mitombo kana kuti maphilizi anokone kushandiswa kwemazuwa matatu amweni mashanu. Muntu akaramba eyiamwa haazorapiki zvakanaka mundaramo mwake.

Kana muntu weizwe chipembwe kana gotsorwa unomwe mutombo wakaita sebhela. Mitombo iyi inodetsera kusuke mapapu anenge ane utachiwana. Zvinodetsera kuti muntu arapike.

Chakanakira mitombo yechizvino zvino ngechekuti pakanyuka denda idzva mitombo mitsva inobikwa kuitira kurapa denda idzva rinenge rauya avashandisi mitombo yekudhaya akadi.

Mitombo inoshanda zvakasiyana kudai ngema pilizi amweni anoti ukamwa kupanda kwemusoro kotonyarara amweni ukamwa anouraya chifo kudai ngemakonye anenge arimundani.

Mazuwa ano kwane zvirwere kana kuti matenda anobata zvibindi, mitezo yemukati yakadai ngemapapu kana itsvo, asi ngenyaa yechizvino zvino iriyo mitombo inosuka kuti chibindi kana chakaryika kana kuita maburi chione kupetuke pandau.

Muntu akabatwa ngemuzwazwazwa unoonekwa woite gotsorwa asi mitombo iriyo yemazuwano yekuti muntu unopuza zvinoite kuti taizizi inokonzere muzwazwazwa kana kuti taizizi inokonzere gotsorwa ipere.

Pane nguwa yekuti muntu unenge eirwara unenge asikakoni kureketa ,kubata kana kumuruka unokona kudetserwa ngemitombo imweni inoite kubairwa munyama make ,imweni inenge yeiunze chikafu, imweni yeitutsire ngazi munyama make kuti aone kurapika.

Vamweni vantu vanotambudzika ngemadenda kukutonhora vamweni vanoita mapundu ekuti vanokwena anovava kumweni kukapisha umweni achakoni kufema zvakanaka vamweni vanoti miti yoburukira madziso anorwadza iriyo mitombo inorapa zvirozvo zveshe zvinokonzerwa ngezviro zvakandosiyana siyana.

Mitombo yechizvino-zvino haifaniri kundomwiva njee. Muntu unofana kunase kuerenga kuti pakabhariva kuti chiinyi. Kuti aone kuti mutombo vaanenge eitora ndivo ere vemene unopindirana nedenda raanozwa.

Mitombo yechizvino zvino yakasiyana siyana amweni mapilisi imweni yakaite mvura imweni yakaita mabota ekuti unonga wezora pandau inenge yechirwadza kana kuti inenge ine maronda kana mapundu.

Mitombo yechizvino zvino hayifaniri kungosiyiwa poshe poshe nekuti zvinokone kukonzere njodzi mumbatso zvikiru sei panogara vana vadodori nekuti vanokone kutora magaba kana zvikotera vakabikira mamhuza.

Munthu akarumwa ngenthunga unopedzisira oozwa musoro kupanda , kuguka madhoyo kana kurutsa unofanira kurumba kuchibhedhlera kuti aonekwe apuwe mutombo wedenda rinokonzerwa ngekurumwa ngentunga.

Mitombo imweni inoita zvekumwiwa imweni zvekuzodzwa imweni inoita zvekubairwa muganda pangave kumakadza kana kumagaro zvinodetsera kuti chirwere chikasire kupora.

Mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana. Dzimweni dzenguwa muntu unozwa kunge madhoyo akakakwa, muntu akashandisa mitombo yekuzorera zvinorerusa marwadzo anenge ari kumadhoyo.

Mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana imweni ngeyekudzorwa muntu akarumwa nendunga umweni unokwena zvekubudise mapundu. Mapundu ayani osara akaitise zvironda zvakasvipa. Kundozora imweni mitombo mapundu aya anopera muntu haachakweni ganda rosara rakaserera.

Imweni mitombo inogadzirwa mazuwa ano yaayo kunasire ganda kana ganda rarumwa ngentunga roite mapundu vamweni vakushandise mitombo iyi kudzora kuti vaone kutsvuka vamweni kuti vaite magaro vamweni kuti vaite mazamo akakura zvinokonzere kuti vantu vaitezve zvimweni zvirwere zvakadai ngegomarara.

Mitombo yechizvino-zvino inode kumwa matarirwe emene eyakaitwa. Uye kumwa, kana kukazi imwa rimwe kana mairi kana marongomuna unomwa weiteedzera zvakabhuiwa ndidhogodheya kuitira kuti urapike.

Mitombo yamazuva ano inode kuti muntu unase kuverenge zvakanyorwa peiri. Ngekuti inobhuire muntu kuti unofanire kumwa mutombo uyu kanganai, uye anofanire kuushandisa kwenguva yakareba zvakadini zvishande pakurapa chirwere.

Imweni mitombo inoshandiswa pakurerusa wamweni wandu waone kufema zvakanaka, mhino dzinokona kudai dzakavhara asi ngekushandisa mitombo yakadai ngeNasonekisi zvinoita kuti mundu aonekwe eifeme zvakanaka.

Mitombo yemazuwa ano inoshanda zvakasiyana amweni anoshanda kubvisa marwadzo amweni anoshanda kusuka mwiri amweni ngekupe simba amwenizve anodziirira kuti vantu vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana -siyana.

Mitombo ye vana vadodori mizhinji tu yaka gadzirwa nge njira yekuti inenge yei tapira zvinoitirawo kuti vana vadodori vadakarire kumwa veito pora nguva imwe chete yo uye pavanenge vachimwa chirwere cheito rapika.

Muntu unida kuti aende kuningirwa kana kohloyiwa kwadhokodheya usati watora mutombo ngokuti mutombo ye hiyungu unoda kumwiwa nemhazvo unwe mataurirwe awakaitwa ndidhokodheya haikona kungomwa zvee kwekuzvifungidzira.

Mitombo inoshandiswa zvakasiyana siyana imweni ngeyokumwa imweni ngeyokufema imweni ngeyokudzora kjne mitombo yekuzora panenge paine maronda vamwe vanoite maronda kunhengo dzavo dzakahwara dzinokonzerwa nechirwere chechukera, mitombo imweni inoshanda kudzodzwa kuti maronda apere.

Mitombo yechizvino zvino inoda kumwa ngenjira yacho yemene. Aidi kuwanza kana kushomanisa ngekuti zvinokonzera kuti muntu asapora kana kurwara zvakanyanyisa.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira kuti ine mihlobo yakasiyana siyana padenda rimwe. Zvinoite kuti umwe naumwe ave nemuhlobo unoenderana nengazi yeropa rake. Zvinodetsera kuti denda rirapike.

Muntu aka hinwa mutombo ndi dhokodheya unofanire ku upuza kudai nge muteto unenge wakanyorwa kana kuti wa abhuyirwa ndi dhokodheya ndokuti awone kudetsereka uye chirwere kana denda kana gotsorwa ri rapike zvakanaka.

Muzvibhedhlera amufaniri kutamika mitombo inobetsera veshe vanenge veihlupika ngematenda akasiyana siyana, imweni nguwa pamwe vanode chikafu, avachakoni kurya vanokwanise kuturukirwe mvura inenge ine chikafu kana kuti inotutsire ngazi munyama yavo.

Muntu unozwe madziso unofanira kuenda Kuna dhokodheya wemadzoso kuitira kuti arapwe unokone kupuwa mutombo wekuite ekudonhedzera kana mutombo wokusvinira zvichiendera nekuti madziso acho anorwadza zvakadini uye arikuningirika zvakadini Kuna dhokodheya.

Vantu veikura vanoite zviyayiyo zvaka siyana siyana nge nguva imweni mitezo inoita kunge yaoma asi vakaone mitombo yeku kwizira mitezo ino tambanuka padoko nge padoko.

Mutombo umwe naumwe une muteto wawo mitombo yechizvino-zvino inotobhuya nekuxasa kuti muntu unofana kumwa kanganai pazuva. Zvinodetsera kuti muntu eimwa mutombo amwe zvakanaka. Huye zvinodetserawo kuti denda rirapike

Mitombo yechizvino zvino ukaimwa inoite kuti tsinga dzivhurike mitezo yoite zvakanaka zvikasadaro mitezo inooma.

Mitombo mizhinji yevana inoiswa muzvibhodhera ngeyekumwa inenge yeitapira. Kuitira kuti vana vasazopfira pavanotora mitombo vanomwa veifunga kuti ngechekurya apa veitorapika.

Madzimai kazhinji anoende panguwa yekuti achabari achateeri nguwa iyoyo inguwa inothlukumize mwiri ngokuti inenge yeipisha asi ngenyaya yemitombo yechizvinozvino inokwanise kudzakisira marwadzo anenge eitika panyama yevantukadzi zvinoita kuti vararamewo sevamweni.

Vantu vanofanira kubetserana veireketerana maererano nezvinenge zveivanesa kumamhatso, kumishando kana kuntaraunda yevanenge veigara zvinoite kuti zvirerutse ndxondo, dzisafunge zvakawanda uye dzitambanuke.

Muntu unenge arashika pfungwa kana kupenga, unoda rudetsero ngekuti dzimweni nguwa unokona kutopinda munjodzi yekutsikwa kana kutodzungira ngenyaya yekurashikirwa ngepfungwa.

Majaha nentombi vanofanika kupurutana kunyangwe nemadzimai arimumambatso akaroorwa ngenyaya yezvitenda zvinokonzera kurashika pfungwa ngekuti zvimweni zvacho zvinokonzerwa ngekusaateerera veimwa zvinodhaka zvimweni zveikonzerwa ngekufunga ndamo dzavanosangana nadzo mumamizi zvikurusei kumadzimai.

Mazuwano majaha akurashike musoro nyanyaya yekumwa zvinodhaka zvakadai ngetototo, zvakadai ngekubhema mbanje zvinoite kuti vaswere vakangonzerereka mumapato emumadhorobha uye varambe veiite misindo pamamizi avo.

Hutano hwevana vadoko hwakakosha maningi ndosaka vakuru vezveutano kana kuti vakoti veiti anamai vachangobva kudesterwa vanovati vapetuke nemwana ngenguwa yakatariwa, mwana einigirwa kuti urikumbwizira ere, uri kukura zvakanaka ere, uye unoenda ere kondobaiwa majekiseni kana kudonhedzerwa.

Pashi rino reshe vane nguwa yavanokumanidza masoro veyidetserana panyaya yezveutano hwevana vadodori kuti vawone kudetsereka pamatenda anovabata ,veyi tsvakazve njira dzekuti nyama dzevana vadodori, dziwone kutakazeka.

Vana vachangobarwa vane nguwa yakatarwa Yekuti vanoenda koningirwa kuti vari kukura zvakanaka ere vari kubwizhira ere uye vari kumwiswa mukaka zvakanaka ere ndiana maivavo.

Anamai vanofanire kuendesa vana kuzvibhedhlera ngenguwa yega yega inenge yakatarwa kuti vaende kohloiwa zvinodetsera kuti vana ava vadoko vaone majekiseni nemitombo yavanofanira kupuwa panguwa iyi kuitira kuti mitezo yavo nemwiri yavo ikure zvakanaka.

Pane nguwa yekuti vanoona ngezVeutano vanohamba ndau ngendau mhatso ngemhatso veibaira majekiseni kuvana nekuvadontedzera ngekuti vamweni ana mai vanopungeya avapurutani kana veutano veireketa vanogara nevana vavo mumamhatso avadi kuhamba.

Vana vanofanike kurya zvine utano kuitira kuti vakure mitezo yavovo uye kuti vasaita uremu hunopeuka ndokuti vana vadakare pavanenge veitamba neamweni.

Kune matenda evana anode kurapwa kwemene ngevantu vanenge vakazvifundira uye vantu vanofanire kudzidziswa kuunganidzwa veikumanisa masoro pamwe chete kuti vorapa sei vana vadodori .

Vana vadoko nevasharuka vanofanika kugara ngazi yei rumba rumba kuburikidza ngemitambo yavangaita kudai nekuchovha mabhasikoro kurumba pamwe chete nekutomuka.

Vana mai vanofanike kuziye zvikafu zvinopuwe ana kuita kuti vasakurisa kana kutsonga zvisiri pamuteto wemakuriro evana. Vanofanika kudzidziswa izvi kuite kuti vana vakure neutano hwakanaka.

Muzvikora zvevana vadoodori nevakuru munofanika kuva makahlamburika uye muchiitwa mitambo inoita kuti vana vadakare uye vana vasunguke, vathakazeke varipo uye vadakarire chikora.

Vantu vanofanire kubatikire mazino avo, vanofanire kuchukucha mazino avo katatu pese pavanonga vapedza kurya, zvinodetsera kuti mazino agare akachena uye asayite matenda ezvimakonye nevanobvisa mazino vanofanike kufundise vantu mayererano nekuchengetedze mazino uye zvirwere zvemukanwa.

Kune bandla remadhokodheya rinoona ngezvematenda anobata vana adoodori. Rinotsvakazve njira dzokuti vana ava vaone kurapika uye matenda amweni asatapukira kuntharaunda.

Pane dzimweni nguwa muzvibhedhlera zvidoko nezvikuru kuti madhokodheya anoungana pamuntu unenge anedenda veionesana kuti chiinyi chinenge cheiitika veitsvakazve njira kuti muntu uyu awone kurapika.

Zvipatara zvikuru kana zvidoko zvinofanire kuita madhogodheya anorapa matenda akasiyana-siyana. Umwe dhogodheya ungaite wemadziso, umweni wemakodo, umweni wehloko, umweni wevana, zveshe zvinodetseredza kuti vantu varapike vakasiyana-siyana.

Muntu akazwe patin'en'enu peirwadza unofanira kuenda kuna dhokodheya wakafundira zvaanozwa. Kana ari wemusoro unoenda kune wemusoro. Kana ari dhokodheya wemadziso oyenda kunema dhokodheya emadziso, owona rubetsero rwaano hinwa hunenge hwakakodzera.

Zvakanaka kuti muntu weizwe denda raanozwa aende kuna dhokodheya akazvifundira kunamazvikokota. Ungava wenzee kana wemadziso kana wehloko. Zvinodetsera kuti muntu arapike ngekukasira.

Vantu vanoshanda muzvibhedhleya zvikuru kana zvidoko pavanoenda kundoongorora varwere vonofanira kupfeka zvidhxoko zvinondonya muviri yavo kuitira vasatapurirwa nezvirwere.

Vantu vanorapa varwere vanofanira kurapa varwere Ivo pfungwa dzawo dzakagadzikana veivabata zvakanaka Kuti varwere varapike zvakanaka zvinodetserawo Kuti munhu Anenga ane denda aksire kupora.

Muzvibhedhlera mune madhokodheya anoona ngezvekurwara kweana adoodori. Vana vadodori vanoonekwa veibatwa ngemikuhlani yakasiyana siyana ngemundani. Vanowanikwazve veibatire mhezi ngekuti vanohamba munharaunda dzakawanda dzakasiyana siyana.

Muzvibhedhlera zvikuru munoonekwa mana mazvikokota vematenda nendungo dzakasiyana siyana vanodetsera yambo kuita kuti vatenda vakasiyana siyana vaone kurapwa.

Vantu vanofundisa ngezveutano vanofanira kuxasira vantu maererano nezvirwere zvavanokwanisa kusangana nazvo munguwa yega yega kuitire kuti vantu vagare vane ruzivo uye vagare vakarongeka kana denda rikauya.

Muzvibhedhlera zvikuru kana zvidoko ,mune vantu vanoona zvakasiyana-siyana .Vamwe vanoona ngezvemadziso, vamweni veiona ngezvekubara. Vamweni veiona matenda anobata vana vadoko. Zvinodetsera kuti vantu vaone kurapika. Vamwenizve veizoona ngezvezvirwere zvemadzimai nevaisa.

Madhogodheya evana vadoko anofanira kuita mushando ngemazvo zveibetsera kuti vana vakure vakagwinya. Vana vakure vasingabatwi-batwi ngemadenda kunyangwe neanotapukirana kana kuremadza.

Muzvibhehlera munoonekwazve vantu vanodzidzisa kana kuti vanoona nezvendaramo yevakadzi nentombi. Zvimodetsera kuti vakadzi vararame zvakanaka mumambatso uye vakone kungwarira vana vavo.

Pane nguwa dzekuti muntu unounganirwa ngemadhokodheya akati kuti, zvichiita kuti vaone kudhibanise masoro kuone chiri kuhlupa muntu ,kana chiri kuhluphe nyama dzemuntu .Zvinodetsera kuti chirwere kana denda rikasire kurapika.

Vana vadoodori vanofanira kuningirwa ngemadhokodheya akafundira zvevana vadoko kuitira kuti varapike zvakanaka, zvinodetsera kuti vana ava vakure zvakanaka uye vasashaishidzika pantaramo yavo yamangwani.

Mitombo yavatenda inofanire kutengeserwa mumhatso haifaniri kutengeserwa mumapato. Ngekuti imweni inofanike kugara mumamhatso munotonhorera ikange yeitengeswa pabanze zvinoite kuti itsve yokorere kushanda zvakanaka.

Umweni muntu unototi akatoone mutombo kana mapilizi ototengesa chero muberere mwemhatso kana kutengesere pamusika pane zuwa ,kana pano naya, mitombo haidi zvakadaro ngekuti imweni inenge isingadi dowa kana zuwa rakanyanya haizoshandi zvakanaka.

Panotengeswa mitombo yekurapa vatenda, panofanira kuita pandau inogumika ,isizi kuhwara kuitira kuti vantu, vakasire kuona kuti ndipo panotengeswe mitombo , vadetsereke ngenguwa.

Mbatso inotengesera mitombo , aifaniri kuve mbatso inotame mitombo izvi zvinoita kuti vantu vafe nguva yavo isati yakwana uye matenda aite makurutu ngekuti mitombo inenge yeitamika.

Zvitoro kana kuti mbatso dzinotengese mitombo dzinofanire kuite mhatso dzakahlamburuka dzakachena uye mitombo yakanase kurongedzwa zvakanaka pamasherefu kuitira kuti ikasire kuonekwa uye inofanira kurongedzwa mihlobo nemihlobo inorapa matenda akafanana.

Muntu weshe une ikodzero yekuti atenge mutombo kumphatso inotengeswe mitombo ,zvikuru sei kana aine tsamba yakanyorwa ndidhokodheya.

Antu vanotengesa mitombo mumhatso inotengese mitombo vanofanire kuva vari vantu vakazvifundira, havafaniri kuve vantu njee vakanongwa mumapato vanofanika kuite ruzivo rwemitombo yeshe inenge irimwo.

Ndau dzinotengeserwe mutombo adzifaniri kuenda pakahwara asi dzinofanira kuenda pasinde kqna muberere mwepato mwekuti muntu weshe unokasire kudziona eitenga mutombo ngekukasira.

Mitombo yeshe inotengeswa mumphatso inotengese mitombo ine mazuwa ayakatarwa ainenge yeifanire kushanda nokudaro kana mutombo mazuwa awo adarika vanotengese mitombo vanofanika kuubvisa mumasherefu kuitira kuti vasatengesa mitombo inenge isikacha shandi.

Mumhatso dzinotengeserwe mutombo munoonekwawo zvikhafu zvinozwi vana ndozvavanofanira kurya zvinokurudzirwa kuti vana varye kuti mwiri yavo yiakike zvakadayi ngebota nemukaka.

Mbatso dzinotendesere mitombo dzinofanira kuvapeshe-peshe. Ngekuti ntaraunda yega-yega haitamiki muntu unorwara. Hino muntu unenge eifanire kuone ndau yaanotenga mitombo kuti arapikwe.

Mphatso dzinotengeserwe mitombo dzinofanike kuite mphatso dzakachena, uye mitombo yakarongedzwa ngemashandire edzinoita mitombo idzi, zvinodetsera kuti ukasire kuoneka munthu unotengesa mutombo.

Vanonyora zvimako zvepambatso dzinotengesa mitombo vanofana kunyora nemihlobo unotaura nenyika dzeshe kana chindau chirungu kusanganisa mutauro yeshe kuti vantu vazive kuti ndipo.

Vanhu vanoshanda mumbatso dzinotengeswa mitombo havafaniri kungopa vantu nje vauya eida mitombo .mitombo vamweme vakazotenga mitombo vakazooneka vajungira vashandisa mitombo yaatenga mumhatso yakadaro nekudaro .Nekudaro vanofanira kuteedzera mitemo

Ndau dzinotengeserwe mitombo dzinofanika kuvakwa pamhiri nemapato. Kuita kuti muntu veshe adzione ,uye dzitengese mitombo inenge ine mutuso wekuti muntu weshe unokwanisa kutenga mitombo.

Mbatso inotengeserwe mitombo inofanire kuita ndau yakachena yakahlamburuka kuitire kuti zvirwere zvisatapukiremwo mwona mundaumwo kana zveitengwa uye kuti mishonga yacho kana kuti mitombo ione kuchengetedzeka zvakanaka.

Ndau dzekutengesere mitombo hadzifanire kuenda pakahwara, uye padzinenge dzakanyorwa dzinofanira kunyorwa ngenjira yekuti muntu weshe unobanyasekuwona kuti ndipo panotengeserwe mutombo. Muntu asaneseka ngekutsvaga pekutengera mutombo.

Mhatso dzinotengese mitombo dzinofanike kunge dziri muberere, uye vanotengese mitombo vanofanika kutengesere vantu vanenge vane tsamba dzabva kuna dhokodheya kwete kungotengesera vanhu vasina kuone tsamba.

Mitombo inofanika kuiswe pandau yakanaka pedzisinga tsvii kana kutonhorwa zvaka nyanyisa zvinoita kuti dzishaishidzike kana kuti dzishate dzisati dza shandiswa.

Mbatso dzinotengesa mitombo dzinofana kutengesa mitombo dzemhando yakasiyana siyana kuitira kuti vanenge veirwara ngematenda akasiyana siyana vasatambudzika ngekutsvaka mitombo, ngaiwonekwe mumbatso dzeshe dzeshe dziri muntaraunda.

Mhatso inotengesere mitombo inofanike kunge mhatso yakarongeka zvinhu hazvifaniri kuite fihlingi kuti njaa-njakata -njewere inga muto wenyemba zvinofanike kugadzirwa zvakanaka mitombo yorongedzwa zvakanaka zvinooneka kuti zviite nyore pakutenga.

Mbatso dzinotengesere mitombo dzinofana kuva mbatso dzakahlamburika vantu vanotengesa mutombo havafani kutengesera muntu weshe weshe zvinodetsera kuti muntu atenge mutombo wanege akanyorerwa ndidhokodheya.

Mitombo mi mhatso ino tengeserwe mitombo ino ngwarirwa zvakasiyana imweni inondo siwa pamhene yakando gara imweni inoiswa muno tondorera kuitira kuti ione kushanda zvakanaka.

Chakanakire mbatso dzinotengesera mutombo ngechekuti munoonekwa mhando yemutombo yakasiyana siyana muntu oketa mutombo unoenderana naye unenge wakanyorwa ndidhokodheya zvinodetsera kuti muntu arapike ngekukasira.

Vanhu vanokurudzirwa kushamba nyara kuitira kudzivirira zvirwere zvakadayi ngemanyoka. Zvirwere zvinoita kuti mvura mumwiri ipere munhu otame simba. Nedzimweni nguva munhu ototamika.

Panoitwa mudhibaniso yemuntaraunda zvakanakawo kuti vana mazvikokota vahambe veithasira antu kukosha kwakaita kumwa mutombo ngenjira kwayo.

Panoungana nevanthu veibhuirwa ngenyaya yematenda ari kunesa muntharaunda vanthu vanofanira kuenda veipurutana zvinenge zveibhuiwa zvinodetsera kuti vanthu vaziye matenda anenge eitekeshera muntharaunda.

Panoyenda vantu kumudibaniso, wavanenge veyixasirirwa zvewutano nendaramo, muntu weshe unofanika kuyenda. Afaniri kuyita zvizvawakazva. Hafaniri kusara mumamizi. Zvinodetsera kuti kana denda rikawuya vantu vanorire pamwe.

Vano detsera vantu vei vabhuyira maererano ne matenda vanofanire kunasa ku ndxasa yambo pasaita vano pungeya kana vano korere kuzwa zvinenge zvei fanira kuitwa kana denda rauya mu ndaraunda.

Vantu vakafunda ngezvematenda vanofanika kuita nguva yavano unganidze vantu vemu ntaraunda kuti vavadzidzise ngezve matenda anogone kuwanikwa muntaraunda achi batazve vantu vakasiyana siyana. Izvi zvinoite kuti matenda aya paanoitika, vantu vanenge vane ruzivo nazvo uye vantu vano detsereka pakurapwa kwawo.

Panodzidziswa vandu mundaraunda mahererano nematenda ano wanikwa mundaraunda mundu weshe unofanirwa kuenda eipurutana panenge peiqasirwa vandu kuita kuti denda rikauya risaite dambudziko mundaraunda

Pane imweni nguva yekuti vana mu zvina fundo ve ku zvi bhedhlera vano dhibanise madzimai vei vafundise ku ngwarira vana vavo nekuti vano kwanise kuvapa zvikafu zvakadini kuite kuti vakure zvakana vasinga batwi nge zvirwere zvaka siyana siyana

Vana vamweni vakaite zvigono ngenyaya yekusanodonhedzerwa uye ngenyaya yekusanobairwa muzvibhedhlera, vanamai vanofanika kunasa kuchengetedza vana kuitira kuti mitezo yavo ikure yakanaka vasazovashora nechamangwana.

Ndaramo yemazuva ano yakuda kuti vanoona ngezveutano vahambe veibhuyira veireketere vana, ndombi, majaha, madzimai nevaisa maererano nekurarama nezvirwere zvevanosangana nazvo, uye nzira dzekuti vadzivirire zvirwere izvi.

Vaisa nevakadzi, ndombi nemajaha vanofanira kukoshesa kuende kuzvibhedhlera kana veizwa matenda ane chekuita navo akadai ngeepabonde. Zvinodetsera kuti ndaramo yavo iraramike zvakanaka.

Panofundiswa madhodha nevakadzi ,majaha nendombi pamusoro pezvirwere zvavanosangana nazvo sevakadzi nevarume vantu avafaniri kuite zizwa-wakazwa vanofanike kunge varipo kuitire kuti vazoshandise zvavafunda mukupona.

Vanotatichisa muzvikora vanofanira kufundisa ndombi nemajaha nevana kuti vafunde ngezveutano uye ndombi dzifundewo ngezvemazuwa avo avanoteera nezvinofane kuita kana vari pamazuva avo.

Muntaraunda yega-yega mune midhibaniso inoita yevantukadzi yekuti madzimai anenge eikxasirwa maererano nezvirwere zvinobata madzimai, uye vachibhuirwa nzira dzavanofanira kutedzera kuira kuti varwisane nezvirwere kana matenda akasiyana-siyana anovabata.

Muzvikora ndombi nemajaha vanofanire kufundiswa ngezveutano zvavanosangana nazvo zvikuru sei ndombi pamazuwa avo ekuteera vakombidzwe njira dzavanofanire kushandisa uye zvavanofanire kuita.

Mwamuna nemukadzi vanokurudzirwa kuti vagare zvakanaka mumhatso dzavo, zvinoita kuti utano hwavo hunge hwakachengetedzeka. Kudakara kunoitawo kuti zvirwere zvepfungwa zvisauya, kurashike pfungwa kusakuvadze vantu.

Muntu weshe wemukadzi inofanire kufundiswa maererano nekubara uye nemangwariro anozoita mwana kana abara. Zvinoite kuti zvimurerukire nguwa yekuzobara yasvika.

Zvakanaka yaambo kuti madzimai aende kohloyiwa ngekuti pane zvirwere zvinokone kuvarwadza mundani zvakadai ngegomarara, kana kuti vanokone kumera dzimwe nyama mundani zvinokoreresa kuti vazobara kana kuita vana vavanenge veifungidzira.

Mazuwano vantu vakuita maninji emene . Unoona ndombi nendombi veiitana mwamuna nemukadzi zvoite kuti chiantu chedu chifumuke zvoite kuti vantu vasasaziya chakanaka nechakaipa izvi zviro zvakashata kuti vantu vaite.

Aisa azhinji vanofa neinoponwa ngekusada kuende kohloyiwa, zvikuru sei panyaya yematenda epabonde. Vanoonekwa dzasi kweibaora, kubude honye dzemene ngekusakorere koende kohloyiwa ivo veiziye kuti vanenge vachiite mabasa akashata.

Vantu kadzi vanofanira kufundiswa chiyemo chavo vanofanirazve kufundiswa ngezvekubara nekuzvichengetedza mwiri dzavo. Kuitira kuti vasatapukirwa ngezvirwere kunyangwe zvinobva kuvaisa vavo.

Ana Mai vanofanira kufundiswa vari mumabhedhlera ngezvekubata vana zvakanaka uye zvekubara kuitira kuti vabara vakone kungwarira zvakanaka uye vabuda muchibhedhlera vakone koongwarira zvakanaka vana vavo kuti vasabatwa ngezvirwere vaakumbhatso.

Imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanoita mitambo yakasiyana siyana ikanyanya kushandiswa kwenguwa yakareba inopedzisira yoita kuti nyama nemitezo zviparare uye zvipande kasinga peri.

Vanoita mitambo vanemitombo inovadetseredza, imweni ngeyekumwa, imweni ngeyekuzora, imwe ngeyekukwizhira, zvese zveidetseredza kuti pamwe ngazi ihambe zvakanaka kana ngazi isagwamba pamwe pacho veida kuvhure tsinga.

Vanhu vanoite mitambo yekurumba, vanoite mitambo yekuhamba neyekutomuka. vanokurudzirwa kuti vamwe mvura yakawandisa kuitira kuti mwiri yavo igare ine mvura utano hueme zvakanaka.

Vanoita mitambo yekurwa yekurumba mitambo yekutomuka vane mitombo yavanopuwa inovadetseredza kuti nyama dzitakazeke dzisarwadza uye dzitambanuke pavanenge veita mitambo yawo.

Vantu vanoita zvekurumba, zvekutomuka kana zvekurwa vane mitombo inovadetseredza. Imweni yekugwinyisa mitezo, imweni yekututsire simba munyama yavo, imweni ngeyekugwinyisa makodo kana aguka.

Michini imweni inobhuye izvo zvinonga zveizwe munthu yaakurerutsa zviro muzvibhedhlera ngekuthi muthenda unonga asisina nguwa yekuthomuswathomuswa eiyende kuzvibhedhlera zvakasiyanasiyana unenge kakangara pandau imwe oongororwa pandau imwe orapwa pandau imwe.

Muchini yemuzvibhedhlera iyi yekuningira zvirwere kana matenda yakanaka ngekuti inototonda chirwere apapo apapo muntu eibhuirwa chirwere nemitombo yaanofanira kutora dzimweni dzenguwa unokombidzwa zvee madhokodheya anokona kurapa denda iroro.

Kudhayaa vantu vaiti kana vairwara muntu waikona kutenderedzwa zvibhehleya kana zvishanu kweitamika kuti unorwara ngechiini ,asi ngekuda kwemushini muntu iyi kurwara kana kuti matenda akutoonekwa apapo apapo muntu eitorapwa kana kuendeswa kuchipatara kunechirwere chaanofanira kurapwa.

Michini yemazuva ano muzvibhedhlera yakanakira pakuti muntu unorwara unoona chiyemo cheurwere hwake, Uye achikwanisa kureketa nadhokodheya nguva imwecheteyo eibhuyirwa zvaanofanire kuita.

Kudhaya zienza reshe raipera vantu veitsvaka murwere kana mutenda ari muchibhehlera veichitsvaka kuti chiinyi chinombomurwadza asi mazuwa ano ngenyaya yemuchini pona apapo munhu unokwanise kuonekwa chinenge cheimurwadza.

Mazuwa ano kwaane matenda akasiyana siyana, ano detserwa ngeku ningirwa ngemuchini. Muchini iyi inonase kunase kuningira kuti denda riri kubva ngepari, uye chiinyi chingade kubviswa. Ndoo pounozo ona muntu woto thathurwe ndani eibviswe nyama mundani, kana kubviswe godo rinenge rei nesa munyama.

Kurapwa kwekudhaya rainga jee remene ngekuti munhu waingoningira zvega mutenda wasvie pachibhelheya ondomuningira ototi unezwe chakati nechasikazwi kana kuti ondofungidzira asi mazuwa ano ,ngendaa yemuchini imweni muchini inombaanase kuningira zvemenemene muntu zvaanenge eizwa zvinoita kuti adetsereke pakupiwa mutombo.

Michini yemuzvibhedhlera mazuva ano yodetsera kurerutsa basa ngekuti ndiyo iri kubhuya ngekuona zveshe zvinenge zveyihlupa panyama yemuntu zvinoita kuti matenda arapike zvakanaka.

Mitombo yechiantu inoda kuteedzere miteto yayo imweni mitombo ayidi kukaiwa ngevantu ange aidhanja kana kukaiwa ngemadzimai anenge Ari kumazuwa awo ekugera inodiwa kushandiswa ngeantu akachena.

Pashi rineri reshe vanoti mashango asapishwa kana kutemwa. Izvi zvinoitirwe kuti vantu vasarashikirwa ngemitombo inodetsera kugadzira mitombo yechizvinozvino, kana kumwa yakandodaro kuitira kuti vanhu varapike.

Vantu vekudhaya vaipona nguwa yakareba uye avaisai batwa nematenda nenyaya yekuti zveshe zvavairya zvaiiswe mitombo, munyari mubota kana mumaheu maiiswe mitombo vantu vogara vakagwinya.

Ngendaa yechizvino-zvino vantu havachadi kurye mitombo yechindau inovanikwa mumipfutswa. Inovanikwa kunyangwe nemitombo yechindau. Imweni inenge yeiryiva michero, inyaya yekuti vantu vakuda zvemupayana hapana uchede kusarya nyama nguva ngenguva.

Muntaraunda dzatinogara kumazvikora nekumishando vantu vanokurudzirwa kuti vasime mbiti ,mbiti dzinotidetsera pakurapa ndungu dzakasiyana siyana.

Mitombo yechibhoyi inoda kunwa zvinechipimo ngekuti muntu akasamwa zvinechipimo unoonekwa muntu oita manyoka asingaperi kusvika pakupera mumvura mumuviri kana kuti unokone kubuda ngazi kasingaperi zvinokone kumuuraya.

Chakabanakira mitombo yechindau ngechekuti auna we unonesa uye akuna mutuso weunobvisa. Kutoenda paberere, kana muchishango kana mugwasha riri pasinde wototsvaka mutombo unoenderana nezveunozwa. Kuti ari mashakani, wopurura mashakani. Kana dziri nzinde wotsa, wotomwa zviro zvotoita zvakanaka.

Mitombo yechivantu yakasiyana siyana imweni yakaita maruwa imweni yakaita zvimbuti imweni yakaita zvipfuba dzeshe mitombo idzi dzeishanda pakurapa matenda evantu.

Mishonga yechindau ine mitemo yayo yakasiyana siyana imweni kuti ishande haidi kukumwa nevantu varipamazuva avo ekuteera imweni zvee haidi vanhu kadzi kana kuti ndombi dzinenge dzambosangana nevaisa .

Mitombo yechiantu inogadzirwa zvakasiyana imweni inoshanda apapo apapo imweni imweni inode kunyikwa mumvura yowata mazuwa anenge akatarwa kuti iwone kushanda yorapa denda mairirano nemashandisirwo ainofanira kuitwa.

Mutombo yechindau yakanaka yambo ngekuti inoonekwa ngemundu weshe inenge iri mubereremo kana mumakwasha ari padhuze nemundu wega wega saka aidi mutuso

Mitombo yechiantu imweni yacho yakandoite mashango anondomera akandotambarara pashi. Imweni yakaite zvimaruwa zvakapfupikira. Imweni yoite mimbiti yakareba, yeshe yeishanda kuti muntu arapike.

Mitombo yechi antu aidi kundo mwiwa muntu usingazii kuti inoshandei uye aufaniri kurapwa nge muntu achi shandisa mitombo yechi antu asingazi ngekuti vamweni vakazo imwa vakaswera vo hudha ikaswera ya juwe chwe pa mbatso pavo.

Mitombo yechiantu ayimuroyipi, mitombo imotodetsera pamatenda akasiyana siyana. Inorapa mindani, inorapa hloko, inorapa kana kuti ngazi isingahambi zvakanaka inotanga kuhamba zvakanaka tsinga zvinovhurika ngekushandisa mitombo yona yechindau.

Mitombo imweni yakanaka kuyisima semaruwa. Nguwa imweni inenge yeyijekesa pamuzi, yeyishandazve semitombo inorapa matenda akasiyana-siyana.

Vantu vapetuka zve paku shandisa mitombo yechiantu, yakadayi ngetewu rino shandiswa pamitombo yekuti vantu vamwe kurapa matenda ari mumwiri, iri kushandiswazve kugadzira mafuta anoshandiswa kudzora paganda kuti riseje, riserere. Tewu rino. shandazve kugadzira mitombo.

Kazhinjitu mithombo yechianthu inoda kumwiwa munthu asina chaambobeka mundani mwake mangwanan ingwanani, pamwenizve ozomwa nguwa yekupedzisira yemadeekoni apedze kurya.

Mitombo yechianthu yakurongedzwawo zvechizvino zvino yeishanda zvakasiyana siyana kudai ngeteu. Rimweni rinoshandiswa kugadzire mafuta edzora kuti ganda rione kuserera risaunyana. Rimweni rnoshandiswa semitombo yemundani kana mitombo inoita kuti chirwere chechukera kana chengazi chigadzikane zvakanaka.

Murivo yakaita seguku inobetsera kuita mitombo yekututsire ngazi pamhundu inobetsera zvee pakuteramitsa matenda akaita se echukera kana engazi kuti zviwana kuyema pandawu.

Mazuwa ano vantu vaakugadzira nekurongedza mitombo yechindau veise mumabhohleya akanaka kuitire kuti ishandewo zvakanaka kudai ngeteu rakushandiswe kuite mafuta ekudzora, pamweni reishandiswe kumwiwa, kurapa zvifo zvinenge zviri munyama.

Mitombo yechiantu imweni inoshanda iri iriyega imweni inokumanidzwa ne nemhando imweni kuitira kuti ishande ngekuti yega yakadziemera apana zvainonase kushanda ,saka mitombo iyi unofanira kuchengetedzwa.

Kune imweni mitombo yeChindau yekuti kupurura mashakani awo wopedza woatsamira usiku hweshe denda reunaro rinopera. Imweni kupurura mashakani womadziise pamwoto wotowa pandau inenge yeirwadza muntu otopora. Saka mitombo iyi inoshanda zvakasiyana.

Mitombo imweni yechindau inode kunwa zvine chipimo ikaramba yeimwiva imweni inokone kuparadza zvinenge zviri mundani. Kana kuparadza mitezo kudai ndianamai vanenge vakazvitwara vakaramba veimwa imweni mitombo inokone kuita kuti vashovhe.

Mitombo ye chindau yaku rongedzwawo mu ma bhodhlera akanaka yei shandiswa kusuka mundani mitombo yakadai nge muruma nyama mitombo yakadai nge mungurahwe yeshe yei shanda kudetsera panyaya dzekurwisana ne zvirwere zvakaita se zvepa bonde.

Mitombo yechivantu yakurongedzwawo muzvikotera zvakafanana nezvechiyungu zveishandiswa kubetseredza kuda muntu unenga asina zvakakwana mumwiri zvinoite kuti nyama dzigwinye .

Mazuwa ano mitombo yechiantu yakurongedzwawo mumabhodhleya nemumagaba zvinoite kuti vantu vaone kutenga, inoshandiswawo kugadzire ganda kuzora paganda kuti rione kuserera riseje nekutsvukira.

Mbanje mutombo wakanaka, kune vaya vanenge vanenge vasingakoni kufema zvakanaka. Vamweni vanokona kutora kudetsereka kana akadzitora vakadzinyika mumvura inopisha vomwa mvura yakhona. Vamweni vanokona kutora tsangu vomwa tsangu dzakhona. Zvinodetsera kusuke chibereko kune vaya vanenge vasikaiti vana .Asi dzikatorwa dzakawandisa vantu vanodhakwa.

Mitombo yechiantu yakanaka maningi pakurapa matenda. Imweni yaakushandiswa kugadzire miriwo. Imweni inoshandiswa kugadzire zvimwiwa zvekuti muntu akatomwa zvinenge zveitapira, otorapika.

Mitombo yechianthu inoshatira kuti aina chipimo, inofanira kuvandudzwa kuti ifanane nemitombo yechizvino-zvino inonasa kuxasire anthu maphuzirwe einofanira kuitwa kuti chirwere kana denda ripere.

Ipfungwa yakanaka kuti mitombo yechibhoyi inasewo kuongororwa yorengedzwa zvakanaka yoiswawo muzvipimo kuti muntu eimwa kana kudzora adzore kana kumwa ngemwazvo kuitire kuti zvirwere zvione kurapika zvakanaka.

Imweni mitombo yechindau kundorye michero yakhona muntu otopora, amweni mashakani, dzimweni nzinde kumweni kukwature makwande ekhona muntu otorya kana kutsenga kana kukwatisa chirwere chotorapwa muntu orarama zvakanaka.

Mitombo yechindau inofanira kudetseredzana nemitombo yechiyungu chakanaka ngechekuti mitombo iyi ngaiongororwe yomwiwawo zvinechipimo kudaiwo ngemitombo yechiyungu zvinodetsera zvakananyanya.

Mutombo kana kuti mushonga wenteu kana gavakava uri kushandiswa zvakasiyana-siyana. Dzimweni dzenguwa unoshandiswa kugadzire ganda, pamweni unoshandiswa kumwiwa ,kuvantu nekumbhuka zveidetsera utano hwazvo.

Mitombo yechiantu inofanike kushandiswa ngevantu anoziva mashandisirwo einofanire kuitwa . Kune imwe mitombo yekuti unofanika kutsuna mashakani ekumwoyo hino ukashandisa mashakani akakwazharara auzoshandi.

Akhiti voye vayungu takabazonyanya kuvayaiya kuguma pakuvatendera pakuti vati mitombo yedu yekurapa uroi. Handizivi kuti kuvava kwazvinoita ere kana kuti kusvipa kwadzakaita mitombo. Asi imweni inobashanda kudai ngetsangamidzi inoshanda zvakawanda kurapa mundani, kurapa musoro inoite kuti ngazi ihambe zvakanaka.

Mitombo imweni yechivandu tinoishandisa semuriwo uye miriwo imweni yatinorwaa inodetsera yambo pakuaka muiiri pakisa chikafu kudai ngeguku rinotutsira ngazi mumiri uye kabichi rinoshandazve pakututsira mvura nekuita kuti mumoyo munopisha munyarare.

Kudhaya vantu vaibike mutikiti une mapwanda kana nhikiti kana kurya matapa. Zvaibetsera kuvake muviri zvaishandazve zviri chikafu pamwe chete uri mutombo unobetsera panyama dzevantu.

Mitombo yechindau kana magomboti akanaka yampho ngekuti anopedza denda, anope chikafu mumwiri aanazve zviyayiyo uye anooneka nyore-nyore mwatinobagara mubereremwo.

Mitombo yechindau inodetsera. Imweni inorapa gotsorwa , imweni yeirape mundani imwenizve inoshandiswa pazvirwere zvakadai ngezvechokera kana ngengazi kuti zvione kuema pandau.

Mitombo yechiantu inoshanda kwemene, imweni ukatora michero yakona weyipwatisira panorwadza, muto ukangoendapo panorwadza potonyarara, imweni inoshanda kudzinga varoyi kuyikwizhira, muhapwa kana kumushana, kana paguma zvinodetsera mune zvakawanda.

Kuti mitombo yechindau ione kurapa muntu. Muntu unofaniravo kutedzera njira dzechindau dzekugadzira mutombo, uye dzekumwa mitombo kuita kuti aone kurapika.

Vanhu avachanyanyi kukoshesa mitombo yechindau. Mitombo yechindau inoonekwa mumiriwo, inoonekwa mumitombo yemene, mashakani akhona, makwande nenzinde zvinodetsera, kurapa matenda ari muvantu

Miriwo imweni yatinorya yakadayi ngemutsungu-tsungu, bangarara mutikiti, pamwechete negusha inoshanda sechikafu, yapedzazve yoshandazve semitombo inobetsera zvirwere zvechukera uye zvirwere zvengazi kuti zvieme pandau.

Mitombo imweni yechindau aidi kuvhenganidzwa inoda kumwiwa iri yega kozoita imweni yekuti kana iri yega inge isingashandi zvakanaka inotode kusanganiswa kana kuvhenganidzwa kuti ione kushanda padenda rinenge rabata muntu.

Mutombo yechindau inoshanda kubudikidza ngekutedzere miteto yakona. Imweni inode kukaiva mangwanani kana kutsiva mangwanani. Imweni yeide kutsiva madekoni imwenizve inode kuti vokwatura makwande ekumabhazuva kana kuti ekumabirira vobatanidza. Saka zvinoda kuti titedzere miteto teikaya mitombo.

Vantu vemuntaraunda vanokurudzirwa kuchengetedza mbiti uye kusima imweni kuitira kuti vaone mitombo inovadetsera mukupona kwavo uye matenda aone kurapika.

Mitombo yechiantu inoshanda zvakasiyana imweni inokuyiwa yoiswe mubota imweni yoiswe mumahewu, imwenizve inoshandiswa kunyikwa yoiswe mumvura yomwiwa chakakosha ngechekuti muntu kana akapuwa mushonga wechibhoyi unofanire kuteedza miteto nemamwirwe ainofanirwe kuitwa.

Haisi mitombo yese yechindau inomwiwa uchangibva kuikaya. Imweni inoda kuti ukapazura woiomesa yaoma yokuiwa, yakuiwa yonyikea mumvura kana kuti yosaswa mubota yakadaro asi dzese dzeitorapa mitombo idzi.

Kana muntu akabatwa ngemuzwazwazwa unokurudzira kuti amwe tsangamidzi nendimu zvakakumana zvinodetsera kuporesa denda rebesha zvinodetserazve kubvise mhepo inonga irimundani inoite kuti munhu afufutirwe.

Munthu akajaire kumwa mitombo yechindau, unozoone kuti aachabatwi-batwi ngegotsorwa, zviveve azvichaiti ngekuti ngazi inenge yoohamba zvakanaka. Mitombo yemashakani emigwavha, kudai ngemashakani emimengu, zvinodetsera yaampho, pazvirwere zvakasiyana-siyana.

Zvakanaka kusima mitombo yechindau mundaraunda kana kuti muberere membatso dzedu ngekuti imweni yakona inoshanda kurapa imweni yeitodzinga nyoka vantu vanenge vakachengetedzeka.

Imweni mitombo yechiantu, miriwo yatinorya yakadayi ngemutikiti, guku, mutsungu-tsungu, ngaka negusha, zvinodetsera kurapa vantu, kuyita kuti zvirwere zvakadayi ngechukera kana zvirwere zvengazi zviwone kuyema pandau.

Imweni michero yatinorya inobetsera pakurapa zvirwere zvinenge zviri munyama yemuntu. Michero iyi yakanaka pakuvakazve muviri.

Mitombo yechantu inofanirawo kuti igadzirwe yonase kuwongororwa, yoshandiswawo ngevantu ichibva munezvibhodhlera zvakanaka uye zvakarongedzvawo zvakanaka, iwane kudetseredzana nemitombo yechizvino zvino.

Kusima mitombo yechivantu muberere kwakanaka kunodetsera , pada mwana ukarumwa ngenyoka zvinodetsera kuti akasire kurapwa saka kusima maruwa kunodetsera yambo nekuti kunokonazve kudzinge nyika pantaraunda kana pamuzi.

Miriwo yatinorya yakadai ngegusha, mutsungutsungu bangarara zvinorapa matenda akasiyana siyana imweni michero he yetinorya inodetsera he pakurapa imweni inititsirw ngazi munwiri imweni yeiite kuti kupanda kwenyama kunyarare.

Mitombo yechiantu inorapa maningi inokona kushandiswa nevantu vanenge veizwe mundani. Vantu vanenge veizwe madziso, kundosvinire muto vemashakani padziso otobeuka.

Mitombo yechi ndau ino gadzirwa zvaka siyana siyana imweni kutora kana kupurura mashakani o tswanyiwa tswanyiwa onyikwe mu mvura muntu otomwa mvura yachona oto rapika imweni yeku tore nzinde odzi ise mu mvura kana kudzi kwatisa zveshe izvozvo zvei detsera kuti denda riri pa muntu kana ndungu ibve kana kupora.